Kany atye ka neno lutino kwan man ma orwo pii onekogi gitye ka mato pii tangi pii man kono gitye ka mato atir atir ki cingi kikopo lamate nyo gin lamate peke latin ma tye ka mato pii acel tye anyaka acel tye awobi mugungu agunga ni awobo munyoanyoa ni anyaka.